Chirwere chebeshamupengo, chakamboonese vanhu dambudziko, rekuhamba vanhu vakavhare miromo yavo nemiro dzavo, kuitire kuti vasabatire chitenda ichi.

Vanorapa vanhu zvitenda , zvinosimuka nzveipararira , vasati vaite mushando uyu , vanotanga vapfeke hembe dzavo dzinosisira kuti vasabatira zvitenda zvevanhu.

Vanakadzi mukati mwezvibhedhlera vanobaiwa naiti munyama dzavo. Veibekwe mitombo inoita kuti zvetenda zvavanenge veizwa zvipore.

Zvitenda zvakawanda zvinobuda zvakadai ngebesha mupengo zvinohamba zvichirapa vantu vanenge veizvita vakona vanopfeke ngubo dzekuzvi vhara kuti vasabatira zvitenda izvi.

Vanhu vanoita ngezveutano vanoite mishando yakakura mukati mendaraunda dzevantu nekuhambaveirape vantu zvitenda zvinenge zveibuda kuti zvisavabatira.

Vanamai vanotore vana vavo voende navo kuzvibhedhleya voguma vodonhedzerwe mitombo yakawanda yevanisisire kuti vapuwe kuti vasabatwe ngezvitenda zvakawanda.

Zvitenda zvevana vadoko zvinorapiwa nguwa ngenguwa. Veutano vanohamba mumabuya, veidonhedzere vana veshe kuti vakure vakagwinya.

Vana kadzi ne vana rume vano unganidzwa nguva nge nguva vei fundiswa kudai nge zvavano sisira kuita mukati mweku rape zvitenda zvaka siyana siyana.

Vanoronza ngezveutano munyika ye Rwanda voramba vechiite basa reku kuronzera vanhu kuti vasabatwa ngechitenda chegomarara chinowa chitenda chiri kuuraya vanhu maningi mazuwa ano.

Ndau ngendau mazuwano dzinobekwe mvura yakachena yekumwa yekuti vanhu vashandise mukushamba, mukumwa nemukugeza kuti vasaite tsvina mukati mwenyama dzawo vagare vane utano.

Anambuyautano vanotore vanarume nevanakadzi vavo vanenge vane mimba veivaronzera ngemagarire akanaka avanosisire kuita mukati menharaunda dzavo nekungwarire vana mundani.

Vanhu munharaunda dzakawanda mungaa mumachechi kana muzvikora, munoramba mweisvike vanhu veutano vanenge veironza ngezvatinosisire kuita mukati mweupenyu hwedu.

Vana sekuru veshe nevana vadoko vanorambe veironzerwa ngezvakanaka izvo zvavanosise kuti vaite kuti utano hwavo hugare hwangwaririka nguwa dzeshe.

Muzvikora zvakawanda munobekwe mvura nemapombi akawanda kuitire kuti vana veshe ngenguwa yavanenge variyo vaone mvura yakachena yekushambe nyara dzawo nekumwa.

Mvura yaka chena inobetsere vanhu vaka wanda vese vanakadzi mukati memizi dzawo kusuke hembe dzawo kumwa neku shamba ndiyo .

Vanofundisa vantu nezvehutano pashi peshe vanonyora zvakakoshere bato ravo veinyora zvenezvavano kurudzira kuita kuti mwana wese ange ane hutano hwakanaka.

Anakadzi , anarume, majaha nemhandara veshe vanoenda mukati mwezvibhedhlera umwo mwavanoguma votanga varonzerwa ngeutano hawo nezvevanosisire kuita nguwa dzeshe.

Vana rume vanoita basa rakakura nguva dzeshe, nekuhamba veizinzere vantu nezveutano. Nezvevanosisira kuita kuitira kuti hutano hwavo hugare hwakanaka nguva dzeshe.

Vana vechikora vakawanda, vanodakara maningi ngekuwa nemvura yakachena muzvikora mwawo, inoerera yavanoshamba ndiyo maoko awo, kuti agare akachena.

Majaha nemhandara nguwa ngenguwa vanohamba mundau dzakasiyana-siyana. Veironzere vanhu nezvavanosisire kuita nemwiri yavo kuti vagare vakagwinya zvakanaka.

Tese pautano hwedu, tinodetsereka ngemvura maningi. Mvura chiro chakanaka maningi. Chinodetsera nevana vadoko ,kuhambe nyara dzavo nguva dzavanobva kuchimbuzi.

Zvakanaka kuti vantu vagare vechimwa mvura yakachena nguva dzeshe ngekuti vanoite kuti miri yavo ikure isina zvitenda zvakawanda zvinobva mumvura yakasvipa nguwa yeshe.

Muntaraunda dzakawanda vantu vanohamba veironza ngezveutano vanosvika veiunganidze vantu veshe ana mai nana baba, majaha nemhandara veironzera.

Vanhu vakawanda mukati mwenharaunda vanogara vechitaurirwa ngemashambire avanosise kuite nyara dzavo, kuti dzigare dzakachena vasabate zvitenda.

Vanakadzi vanodetsereka maningi ngenguwa iyo yavanofunga zvakawanda mukati mwemisoro yavo voende kune vakazvifundira kopuwe mazano nezvavanosisire kuita.

Munyika mese pasi rese vane zuva ravanorangarira avo vanhu vanorwara ngendxondo vanhu veitaurirwa nezvevanosisire kuita kuti vasabatwa ngechitenda ichi.

Dzimweni ndau dzinogarawo avo vanhu vanenge veirwarawo ngendxondo dzavo. Vanenge vasina chekurya kana pekuvata vechitarisirawo kuwana rubatsiro.

Ndau ngendau dzinoiswe zvibandera zvakawanda zvinenge zvakanyorwa zvinosisore kuitwa ngevanhu mukati menharaunda dzawo Kuti dzigare dzakachena vangwarire utano hwawo.

Nharaunda ngenharaunda mazuwano dzovake zvibhehlera dzekuti zvibetsereke ngenguwa yavanozwe mwiri yavo yeipanda. Mukati mwezvibhehlera munobekwa nemibhedha yekuti vanhu vavatire vechirapwa zvakanaka.

Zvibhedhlera zvakawanda mazuwano zvonasirwa zvakanaka zvinosimwa nemaruwa zvinonasirwawo nepekuhambira pakajeka kuitira kuti vatenda vasaneseka.

Ndau ngendau inokurudzirwa kuti ivake zvibhedhlera zvekuti avo veshe vanenge vanode koorapwa varapwe ngekukasira kuti vasafa

Vanakadzi vanemwiri yavo inopanda, vanorumba veiende kuzvibhedhlera. Vaguma vanobetserwa maningi ndiamukoti veirapiva veipora.

Zvihlayo zvekugarira zvakawanda zvakakura zvinobekwa mukaa pabanze pezvibhedhlera kuitire kuti vantu panguva yavanoguma vatange kuona pekugara pakanaka.

Zvibhedhlera zvakawanda zvinoakwe mundau dzakawanda zvese zvedersere vanhu kuti ngenguwa yevanorwara vaone pekurapiwa padhuze vapone.

Ndau dzakawanda dzinoita zvibhedhlera zvinoita kuti vantu vadetsereke nguwa yavanonzwa mwiri yawo yeipanda mukati mezvibhedhlera umu munorapa zvitenda zvakawanda.

Vanorwara miri yavo vanopuwa pekuata mukati mwezvibhedhlera kuitira kuti vaone kurapika ngenguwa ana mukoti veivadetsera kusvika vapora kuti vazobuda.

Nguwa ngenguwa vanhu vanorwara vanoti vasvika kuchipatara vasati vatanga kurapiwa vanotanga kuningirwe kukwira kwe ngazi nekudzaka kwayo kuti vaone kupuwa ma pilizi anoenderana navo.

Vana rume vakawanda vanoenda kuzvibhedhlera ngenguva iyo yevanozwa kuti maziso avo anenge eirwadza vosvika vanoningirwa nemichini kuti vaone kurapiwa.

Vanhu vakawanda mukati mezvibhehlera ,vanofundiswa ngezvemuchini inoshandiswemwo .Inoite mushando yakawanda mukuhloya zvitenda zvevanhu nemukuona kuti ngazi dzevanhu dzakagare zvakanaka ere.

Madhokodheya akafundire mishando yavo nguwa yakareba, anoite mishando yakanaka ari mukati mezvipathara. Nguva inopindemwo vantu veirwara, vese vanodetsereka ngekukasira.

Mishini yakawanda inodetsere vanhu vakawanda mukati mezvibhedhlera. Vanhu vanotanga vafundiswa ngezvayo kuti vazokone kuyishandisa pakurape vanhu.

Zvikora zvinobetsere zvakawanda vanhu vakawanda vanarume nevana kadzi vanofundiswa maningi pamusoro pezveutano nemarapire evanosisire kuite vanhu.

Vanakadzi, vanarume majaha nemhandara vanounganidzwa veironzerwa ngezveutano nezvevanosisire kuita, zvinozovadetsera mukati mendaramo dzavo.

Vana mazuvano havachadi kuite mabasa epashi. Veshe voda kuenda koshande mukati mwezvibhedhlera. Ngenguva yevanopindemwo vanofundiswa ngevamweni vanorwara.

Vaisa ne vana kadzi madhodha ne mhandara veshe voramba veyi fundiswa kudai nge mararamiro evano sisire kuita akanaka mu ndaramo dzavo.

Vanarume nevanakadzi vanopfeka zvakanaka veipfekawo nemabizo avo veihamba veironzera vanhu ngezvakasisira kuti vaite pautano hwavo kuti vapore.

Mazuano tinobonga ngekuti akuchina vanhu vachangobara vana peshe-peshe vasina kuzvironga, vanhu vofundiswa zvanosisirwe kuita mukubare vana kwakanak kuti vasatambudzika.

Vantu vanoramba veironzerwa ngezveutano nguwa dzeshe uyezve vanosisira kuita kuti vasabatwa ngezitenda zvinonyorwa zvinamirwa makasiyana kuti zvierengeke .

Vanarume vane miiri yavo inopanda vanoenda kuzvibhedhlera nguwayeshe. Voguma vanorapwe beshamupengo rinouraya vantu vakawanda ngenguwa dori dori.

Vanakadzi vanoramba veironzerwaa nekunyorerwa mukati memabhuku ngezviro zvavanosisira kungwarira maningi, ngenguva iyo yavanotonha mimba kuti vachengetedze mimba dzavo.

Vanoronzere vanhu ngezveutano nezvavanosisira kuita kuti nharaunda dzavo dzigare dzakachena vanoramba vechiite mabasa akadaro kuitire kuti vanhu vasabatwa nezvitenda zvakawanda.

Vanakadzi vakawanda mazuvano voramba veifundiswa kudai ngezvavanosisire kuita mukati mekubara vana vavo kuti vasandobara peshe-peshe kuchengetsmedza utano hwavo.

Zvitenda zvakawanda zvakadai ndeana gomarara remuchibereko nemumazamo , zvinoreketwa ngezvazvo zvakawanda nguwa ngenguwa zveironzerwa zve vanhu kuti vanosise kugara vakazviningirwa

Vanoona nezveutano hwevantu vanoramba veinyora pese pese veinamira mungaa mumabhuku kuitire kuti vanhu vakone kuerenga vazvizwire.

Vanhu vakawanda voronzerwa nezve chirwere cheshuga chinoramba cheikwira mukati menyama dzawo voronzerwa zvavanosisirwa kuitwa.

Vane madziso anopanda nguwa yevanoenda kuzvibhedhlera vanoguma veirapwe zvakanaka, veiringirwa ngevakazvifundira pamuchini kuti vaone kuti voite marapirei.

Madhokodheya, vanobate vana munyara dzavo, vanenge vabarwa, veivaningisa, veironzere anamai acho zvevanosisira kuzoita pamwana uyu.

Vanhu veshe vanodaro veirwara mwiri yawo nguwa dzakasiyana siyana vanorumba voenda kuzvibhedhlera uko kwavanoguma vodetserwa zvakanaka nemadhokodheya anenge arimo.

Vanhu veutano vanoti vakapedza kunasire zvibhedhlera zvavo, vanonyore mazita, kuitire kuti vanhu ngenguva yevanohamba veidarika, vaziye kuti apa pane chibhedhlera.

Hurumende yakaita basa rakanaka, rekuake zvibhedhlera zvakakura. Kuitire kuti veshe vanenge veirwara, vanamai, nevana vavo vanode kubara veshe, vapindemwo vadetsereke.

Vanakadzi vanoita nguva yekubara vana vavo voenda navo muzvibhedhlera mundau yakanaka yekubarira. Kudai vanyarwara vanoenda navo veindorapwe zvakanaka ndiana mukoti.

Zvibhedhlera zvakakura zvinoakwa mundau dzakawanda kuitira kuti avo veshe vanenge veirwara vasatame pekuenda uye vadetsereke ngekukasira.

Chirwere chebesha mupengo chirwere chinoti vantu vanohamba vakafukidze miromo yavo nepavanogara vanogara vakatarauka kuti chirwere ichi chisabatira kunyanyi vaenda kuchipatara.

Zvakanaka maningi zvinoitwa ngevanhu voutano kuti mukati mwezvibhehlera zvavo vanonyora zvibandera zvinoratidze kuti ichi chibhehlera, chinoonekwe pakati.

Apachina ndau dzisina chibhedhlera kumakanyi uno. Ndau ngendau yaane chibhedhlera icho chinodetsere vantu veeshe ngenguwa yavanozwa mwiri yavo yeipanda.

Vanopande mwiri yawo vakawanda, vanorumba kuenda kuzvibhedhlera. Vooguma vosangana nana mukoti. Vodetserwa veirapwa veipuwa nemadhiripi kuti vakasire kupora.

Vantu veshe vanemuviri mwawo inopanda nguva yavanosvika kuzvibhedhlera vanopiwa mibhedha yekuti vawate kuitire kuti vana mukoti nemadhogodheya vavaonere padhuze.

Zvimweni zvibhedhlera zvakakura zvimweni zvidoko zvimweni zvine zvihlayo zvinoita kuti vanenge vauya vasingakoni kuhamba vadetsereke ndizvo mukuhamba.

Ndau dzimweni dzine zvibhedhlera zvakakura kwemene zvinenge zvakanaka zvichienderanawo ngendau yazvinenge zviri asi zveshe zveidetsera antu nekupona.

Vanakadzi nevanarume, vana vadodori majaha nemhandara veshe vanogara paraini veiemera kupinda mukati mechibhedhlera kuti varapiwe zvitenda zvavo.

Ndau mgendau yovake zvibhedhleya zvayo zvinoita kuti vadetsereke nguwa yevanozwe mwiri yavo yechipanda kuti vasaende kuretu

Muzvibhedhlera mune michini yakawanda nemubhedha inowatiwa ngeawo wanenge wauya mwiri yawo ichipanda nekuvheneka zvitenda zvawo kuti waone kurapiwa.

Ngenguva inozwe vantu nyama dzavo kupanda, veshe vanoenda kuzvibhedhlera. Kwevanoziya kuti vaguma ndiko kwavanobetsereke zvakanaka mukurapa.

Ndau nendau dzokurudzirwa kuvake zvibhedhleya zvakakura zvakanaka ngekuisa movha mukati imomo kuti kuitira nguva inorware vanhu ivarumbise kuendemberi

Madhokodheya nevamweni vanovadetsera vanoite basa rakakura maningi mukurapa vana veshe vanenge vauya muzvibhehleya mwiri yawo yeipanda.

Vanarume vanopfeke zvekuvhara kuti vasabatwa ngebeshamupengo, veipananazve mitombo yekuti kubaire vanthu, uye veironzere vanthu kuti vagare veiziya kuti chitenda ichi chakashata.

Vanamukoti nemadhogodheya vanoite mishando yavo yakanaka mukati mwezvibhehlera. Umwo mwevanovheneke vantu vanenge veiuya nezvitenda zvavo zviyari zvemadziso.

Ndau dzakawanda dzaane zvipatara zvinotengese mitombo, uye nemunorapirwa antu ngenguva yavanorwara. Vanakadzi nevanarume vanoita mishando iyi varikubata basa rakakura.

Vamweni vanhu vanorwara ngezvitenda zvemadziso vanoite madziso anopanda mukati mawo vapedza voenda kuzvibhedhlera iyo kwavanoende kodetserwa kuti apore.

Nguwa inopinde vanhu mukati mwezvibhehlera vanodetsereka ngekutange vabaiwa zvikunwe zvavo, zveitorwe ngazi kuningirwa kuti zvitenda zviri zvirikuvarwadza

Vanarume vanenge veirwadziwa mukati mwenyama dzavo havagari mumizi nezvitenda, vanoende kuzvibhedhlera, iyo kwevanoguma veidetserwe zvakanaka, veizopuwa nemishonga.

Madhokodheya akawanda vanosisire kuti vapfeke ngubo dzavo dzekuchena nguva iyo yavanenge veidetsera vanhu mwukati mwezvipatara. Veshe veifundisa kuti vanhu vapore.

Vana sekuru nana mbuya vanenge vakura nguwa yavanopinda mukati memuzvipatara vanotanga vadetserwa vanoshandamo veireketa navo zvakanaka kuti vakasire kupora.

Nguva inopinda vantu mukati mwezvipatara vasati vatange kurapwa, vanotorwa ngazi dzavo dzeida kutanga dzaningirwa kuti chiini chingadai chakonzeresa mwiri kutapira.

Nguva inopinde vantu mukati mwezvipatara vasati vatanga kurapiwa vanotorwe ngazi dzawo muzvikunwe zveida kuningira kuti chingawa chitenda chiri chingadai chavabata.

Madhokotera vakawanda vanodetsere vanhu maningi, vanakadzi nevanarume, vese vanenge veirwara vanoenda kuodetserwa mukati mezvipatara.

Zvitenda zvakawanda zvinotanga zvavhenekwa mumichini nguva inopinde vantu muzvibhedhlera veide kurapwa kuningire kuti zviri kubve pari uye zvinorapika sei.

Vane mwiri yavo inenge yeipanda, vanorumba kuenda kuzvibhedhlera, uko kwevanoguma veidetserwa, veitorwa nengazi kuti dziningirwe, kuti chiini chinopanda.

Zvitenda zvakawanda zvinozwa vantu, vasati vazvizwa vane zvavanotanga kuzwa mukati mwenyama dzavo zvavanosisira kuti pavanozvizwa vazviyaiye.

Madhokodheya vanogara pasi nevatenda vechivabvunza zvitenda zvavari kuzwa kuti vaone kuti vovadetsera sei maererano nekuvape mishonga yavo.

Mukati mwezvibhehlera mune zvakawandwa zvinoitwemwo ngazi dzevanhu dzeiningirwe, munotorwazve nezvitenda zvakasiyana-siyana zvinenge zveide kuonekwa.

Vanthu vanoite zvitenda zvakasiyana mukati mwemwiri. Tsinga dzevanhu dzinotorwa ,dzeide kuningirwe kuti chingaa chiinyi chirikuitike mukati mwetsinga, uye kuti choite marapirwei?

Mitombo yechibhoyi inobekwa mukati mwezvibhodhleya yeiiswe mukati mwezvipatara umwo mweinozoende kooningirwa zveinosisire kuti ishande mukurapa vanhu.

Mafiriji anotengwa echibekwa mukati muzvibhedleya kuitire kuti nguva iyo inopinde vanhu vane zvitenda zvinenge zveide kutorwa ngazi zvotanga zvaiswe imomo zviitwe.

Vanarume vanenge vakafundire mishando yavo yekushande mukati mwezvibhedhlera, vanokona kuringire muchini irimwo inenge yeivheneke zvitenda zvevanhu.

Muchini yakakura nemudoko yes he inoiswa mukati mezvibhehleya kuitira kuti ibatsire vantu nenguva yavanopindamo nezvitenda zvavo zvinenge zveida kurapwa.

Vanarume vakawanda mazuvano. Vanoyende kuzvikora kofundire mabasa ekushanda mukati mezvibhedhlere. Umwe, umwe vanenge veyide kuzohloya vanhu mukati memwiri dzawo.

Zvimweni zvipatara zvakakura zvine michini yakawanda inoshandiswemwo mukati mwazvo kutarise zvitenda zvevanhu zvevanozwa nevanoshandemqo vanopfeke ngubo dzinoenderana nemuzvi pataramwo.

Michini yakawanda inoshandiswawo mukati mezvibhedhera, iyo inodetsera vantu kuvhenekwe zvitenda zvavo zvavanonzwa mukati menyama dzavo, nemakombiyuta anodetserazve vantu kutsvage zvitenda.

Vanarume vakawanda vanoda kushanda mukati mwezvibhedhlera. Umwo mwavanenge veishandisa michini inoningire zvitenda zvevantu kana ngazi dzevantu kuti dzingadai dzinei mukati.

Vanhu vakawanda vanoti vaguma mukati mwezvibhehlera vonotorwe ngazi dzavo dzeiiswe muzvibhothoro, dzoendeswa kwedzinoenda kovhenekwa kwemichini kuti zvitenda zvirimwo ngezvei.

Muzvibhedhlera munobatwe mishando yakakura kwemene. Munoiswe michini yakawanda iyo inodetsere kuvheneke zvitenda zvevantu vakawanda kuti varapiwe.

Vanarume vanoshande mukati mwezvibhedhlera, vanoite mishando yakakura, veishandisa nemichini inenge irimwo, veiringire vanhu mwiri dzawo, veiitazve kuti vanhu vapore nekukasira.

Vana rume voda kushanda mishando iyo yekudetsera vantu mukati mwezvibhedhleya yavanenge veishandisa michini inoningire zvitenda zvevantu.

Michini yemakombiyuta neimweniwo muchini yakakura yakawanda. Inobekwe muzvibhedhlera nguva dzeshe kuti idetsere vantu ngenguva yavanopindemwo veida kurapiva.

Vakafunda ngezvema kombiyuta voite mushando yakakura mukati mwezvipatara umo mwevanoningira maditi evantu zvirwere zvinenge zviri mukati kuti vaone kurapa veiziya pane chitenda.

Muzvibhedhlera munobekwawo nemabhini anoitirawo kuti arashirwe marara amweni akhona aisirwe mitombo kuti igare yakangwaririka.

Vana kadzi vakawanda voite mishando yakanaka mukati mwe zvibhedhlera umwo mwavano ningira maditi evantu anenge eyi panda kuti zvitenda zvacho zviri pari.

Vanonasire mitombo yechibhoyi kuiise kuchiyungu vanoramba veiite mishando yakanaka. Kuitire kuti vanhu vakawanda vadetsereke ngenguva iyo yevanoida kuishandisa.

Michini yakasiyana siyana inonasirwa yeibekwe mukati mwezvibhedhlera kuitire kuti iite mishando yakakura mukuponesa vanhu.

Vanhu vakawanda vasati varapwa mukati mwezvibhadhera, vanotanga vatorerwe ngazi dzavo, dzeiende kooningirwa kuti chingava chiini chemene chevanozwa.

Vanakadzi, ngenguwa yavanozwa mwiri yavo yeipanda ,vanoenda mukati mwezvibhedhera kodetserwa. Vasvika vanodetserwe zvakanaka ndivanamukoti.

Mishini yakawanda inodetsere kuvheneke mwiri yevanhu yeiringirazve nengazi neweti dzevanhu inobekwe mukati mwezvibhedhlera kuti iite basa rayo.

Michina yekunimgura vantu vanenge veitambudzika nepaditi pawo yoramba yeinasirwa ichibekwa mukati mezvibhedhlera kuti vantu veshe vadetsererwe.

Vanamai vanobare vana nevanovabarisa vakona vanodakara ngebasa revanoshanda nguwa nenguwa vanotorwa ngemifodho kuratidze kudakarire mushando wavo.

Madhokoteya nana mukoti vanoite mishando yakakura mukati mwezvipatara kuone kuti vanhu veshe vane mimba vari kubetsereke zvakanaka ere mukubara.

Vanakadzi vakawanda vanenge vane mwiri yavo inopanda yekude kubara, vanonasirirwe mibhedha yekuti vawate, vadzorore vari panguwa yekurapwa iyi.

Kuzvibhedhlera zvinoita zvekudetsera ana mai ane mimba neana adoko vanenge veibarwa vachikura vanobekewo zvihlayo zvekuti vanenge vachinetseka nekuhamba vadetsereke ndizvo.

Vanakadzi vanodakara ngenguwa yavanobare vana vavo vaiaona vakapona vane utano varimukati mwezvipatara veidetserwa ndana mukoti.

Vana vadodori vanoendawo kuzvibhedhlera ngenguwa yavanozwa mwiri yawo yeipanda voguma vanobaiwa nemajekiseni munyama dzavo anenge ane mitombo yekuti vakasire kupona.

Vanamai nevana vavo vadodori vanoende kuzvibhehlera nguwa nenguwa kwavanoende kokerese vana vavo nekooti vaningirwe ngeveutano kuti avana zvinonesa ere.

Vanamai veshe vane mimba nevabara vanoenda mukati mwezvibhehleya kodetserekana voguma veinyorerwa mazita pashi.

Vanakadzi veshe vane vana vane nguwa yevanoende kuzvipatara kobairise vana nekodonhedzera kudzingirire zvitenda zvingabate vana mukukurakwavo.

Vana kadzi vanodakara maningi vakavata vana vavo mukati mezvibhedhlera iyo kwavanenge veironzera vanosisira kuitwa kychengeta vana vavo.

Michini yakawanda inoite mabasa akasiyana siyana inobekwe mukati mwezvibhedhlera kuti idetseredze mukurape vantu ngezvitenda zvavo zvevanenge vanazvo kuti vantu vapore.

Vanenge vaguka mikumbo yawo ngezvakasiyana siyana mwevanohamba kana mwevanoshanda pevanoenda kuzvibhedhlera vanoguma veipuwa bhutsu dzekuti vapfeke kuti vaone kupora zvakanaka.

Ndau ngendau ine zveinoshandisa. Ukapinda mukati mwezvikora mune midziyo irimwo. Ukapindawo muzvibhedhlera munewo midziyo irimwo inoitawo mishando yakakura.

Zvihlayo zvinoiswa mukati mwezvibhedhlera kuitira kuti vantu vagare ngenguwa iyo yavanopinda veida kurapwa munoiswazve nezvimweni zvinozoshandiswa ngevatenda pakurapiwa.

Vantu vakawanda mukati mwezvipatara vanodetsereka, ngemidziyo inenge irimo. Imweni yacho, inovheneke vantu mukati mwemisoro yavo, yeitarisa panenge pane chitenda.

Muzvibhedhlera zvakawanda zvakasiyana zvine michiniwo yakawanda inoite mishando yakasiyana siyana asi michini iyi yese inenge ine betsero yekurape vanhu .

Zvi bhedhlera zvizhinji zvoite kuti zvinge zvine mihlayo zvinogara vanhu vanouya veinge veizwa nhenda dzavo zvekuti pamweni pacho kuhamba vanenge vasinga koni.

Zvimweni zvimichini zvinoshandiswa mukati mwezvibhedhlera zvinoitirwe kuzobekemwo naiti dzinenge dzeishandiswa, kana kubekemwo mitombo inoshandiswemwo.

Michini yemakombiyuta, inodetsere, vanamukoti vakawanda mukati mwezvibhedhlera nemadhhokodheya, kuningire zvitenda zvinenge zvine vanhu, nekuona kuti zvoita marapirwei.

Zvigero zvakawanda, zvinoshandawo mishando yakawanda uye yakasiyana mukati mwezvipatara, kweshe kuri kuda kudetsere vanhu vanenge vane zvitenda zvavo zvinode kuzi zvipore.

Zvitenda zvaka wanda mazuva ano zvorapika ngekuiswe mukati me michini ngazi dzavo dzeizo ningirwa kutj chingava and chii chemeni chiri kupanda vantu.

Simbi dzakawanda dzinosiyana mishando yadzo dzinodekwe mukati mezvibhedhera kuitira kubetsere vanenge verwara kuti vaone kurapika zvakanaka muzvitenda zvavo.

Zvigero zvinoite mishando yakakura mukati mwezvipatara umwo mwezvinobatsire kucheke nyama dzevanhu zveichekazve peshe panode kuchekwa.

Michini yakawanda, inobekwe mukati mwezvibhedhleya. Imweni yemakombiyuta, inodetsere kuringire vanhu mwiri yavo. Nguva yevanopinda, veyirwara zvakasiyana.

Midziyo yakawanda inosiyana -siyana ngepeino shandisirwa. Ukapindawo muzvibhehlera mune midziyo yemwo inoshanda zvichienderanawo nezvitenda zvinenge zvirimwo.

Michini yakasiyana-siyana inoshandiswawo mukati mwechibhedhlera, ichiitawo mabasa akasiyana, kwese kuti kuda kuti vanhu vanorwara varapike vapore.

Vanhu vakawanda pevanopinda mukati mwezvibhedhlera, havadi zvekutorwe ngazi dzawo, Asi izvo zvinodetsera ngekuti nezvinoshandiswa pakutore ngazi zvacho zvinenge zvirimwo.

Zvibhedhlera zvakawanda mazuvano azvichanesiki mukati mwekuvheneke zvitenda zvevanhu, ngekuti zvapiwa michini yakawanda inodetsere mukuite izvi nyore.

Muchini yakakura uye yakawanda yakasiyana zviyani zve inobekwa muzvipatara kuitira kuti nguwa inooindamo muntu ane chitenda chake aone pekurapika zvakanaka.

Mishini yakasiyana-siyana inoiswa mukati mezvipatara kuitira kuti munguva inopindemo vantu vaine zvirwere zvakasiyana vaone zvinovadetsera ngekukasira.

Zvipatara zvine midziyo yakawanda yakasiyana siyana inoshandiswemo imweni yacho ngeyekuti paonekwe pekunyorerwa pakanaka nepekuubekera chikafu chevanhu.

Ndau ngendau one michini inoshandiswemwo zvichisiyana ngekuti inoshandiswei, mukati mwezvipatara mune imweni inoshandiswa kuvheneke vanthu mwiri yavo.

Muchini yakasiyana siyana inobekwa mukati mwezvibhendlera kuti iite mushando hwekubetsera avo veshe vanenge vane mwiri yavo inopanda.

Michini yakawanda inobekwa mukati mwezvibhedhlera. Iyo inobetsere vantu kuringirwa utano hwavo, mwiri yavo inovhenekwa veitsvage zvingadai zvichivapanda.

Michini yakawanda yakasiyana nemishando yayo inoiswa mukati mwezvibhedhlera. Kuti ibetsere vantu vakawanda vanopindemwo nezvitenda zvavo.

Vanhu vanopinda mukati mezvipatara, vanezvitenda zvekusakone kuhamba zvakanaka. Vamwe vanenge vasingakone kuhamba vega vodetserwa ngezvihlayo zvakanasirwa zvirimo.

Vana mukoti nemadhokodheya mukati mwezvipatara vanotora michini irimwo veishandisa mukurape vanhu nemukuningire zvitenda zvevanhu.

Muzvibhedhlera mune midziyo inoshandiswemwo yakasiyana siyana, yese inenge yeihamba ngezvitenda zvinenge zvine vanhu kuti vadetsereke.

Zvigero zvine mihlobo yakasiyana siyana mukura kwayo zvinoite basa rakakura mukati mezvibhedhlera zvinoshanda panenge pakasiyana siyana kwese kuri kurapa vanhu.

Vamweni vanhu vanopinde muzvibhehlera vechirwadziwa ngemadhoyo avo esi vapindemwo vanopuwa zvevanopfeke mukati mwemadhoyo kuti vasanyanye kurwadziwa.

Michini yemakombuyuta inoshandiswa wo maningi mukati mezvibhedhlera ndivana mukoti ngeiyonguva yavanenge veyi baya baya veitsvake zvitenda zvinozwwe vantu.

Mukati mwezvibhehlera munonasirwawo nebhutsu dzekuti avo vanenge vapinda vane mirenje yavo inopanda vapfeke vazwe zvirinani.

Mukati mwezvibhedhlera munobekwe michini yakawanda inoshandiswa. Kuitire kuti irape vantu vanenge veirwara nemunguva yakasisira.

Zvipanera zvinoshandiswa mukati mwechibhedhlera zvinopota zveisukwa apo neapo kuitira kubvisa tsvina uye kuti vanoda kuzoshandisawo vazvitore zvakachena.

Mibhedha inorara vatenda ngenguva yevanenge vapinda muchipatara vechirwara, ngeimweni michini inoonekwa mukati mwezvibhedhlera, yakakosha, inosise kungwarirwa.

Vanonasire mutombo, vanonasire mitombo yakawanda yakasiyana-siyana inorape zvitenda zvakawanda. Mitombo yekuti vanhu vasabatwa ngechitenda chekuhudha, inonasirwa yeipuwe maphirizi.

Vanonasire mitombo, vanonasire mitombo yavo yakawanda, yakasiyana mukurape zvitenda zvakasiyana, yeshe ichiite kudetseredza vantu vanenge veizwe nyama dzavo kuphanda kuti vapore.

Mitombo yechingezi yoramba yeinasirwa mundau dzakasiyana-siyana, kuri kuitire kuti vanhu vakawanda vadetsereke kungaa kudzore mumakanda awo kuti arambe akaserera.

Vanonasire mitombo yechiyungu vanoramba vechiite mushando wakanaka, ngekuti akuna munhu uchautama ngenguwa yaanouda, nechitenda chake kuti chipore.

Mitombo yechiyungu inonasirwa yakasiyana siyana, imweni yacho iri yekupedze manyoka kuti vanhu vasaa nechitenda chekuhudha nguwa yeshe.

Vanonasire mitombo vanoite mishando yakakura, kuitire kudetsera avo vanenge vapinda muzvibhehlera kuti vaone kurapika ngekukasira, vagwinye vaende kumizi yavo.

Vanonasira mitombo vanoita basa rakanaka rakakura nguwa yeshe kuitira kuti ngenguwa inosvika vantu muzvibhedhlera vakazwi vanoda kuwedzerwa mvura muviri mavo vanoiona yakanaka.

Mapirizi akawanda anonasirwa kudetsere vanhu veshe vanenge veirwara ngezvitenda zvakasiyana siyana kuti vamaone ngenguva yakanaka

Mitombo yechiyungu inonasirwa iri kubetsera vanthu vakawanda mukuporeswa kwezvitenda zvavo zvavanenge vanazvo vamweni vanomwa vamweni vanomwa ari mapirizi.

Vantu vakawanda varikudetsereka maningi ngemutombo yechirungu irikunasirwa mazuwa ano. Ngekuti vana vedu avachatodiwo neyechibhoyi, saka vodetsereka nageyechirungu.

Mitombo yakawanda ngenguva yeinonasirwa inoite mishando yakawanda, uye inobekwazve mwakasiyana. Asi yeshe iri mitombo inobetsere vantu mukati mwezvitenda zvavo.

Mitombo inonasirwa yakasiya-siyana. Imweni inoita kumwiwa, imweni yekudzora. Imweni anenge ari maphirizi, zvese izvi kunenge kuri kuda kuti vanthu vadetsereke nguva yevanorwara.

Mitombo yechiyungu inoramba ichinasirwa nguwa ngenguwa, kuyitire kudetsere vanhu vakawanda vanezvitenda zvavanozve mukati menyama dzawo dzakawanda.

Vanonasire mitombo yechibhoyi voise kuchiyungu vari kuite basa guru rekurapa vanthu nekuti mitombo iyi inodetsera vanthu vakawanda.

Mitombo inosiyana nemazina ayo, inosiyanazve ngekuwanda kwayo, uye nezveinosisire kuita, zvichienderana ngezvitenda zvinozwe vantu mukati mwenyama dzavo.

Vana vakawanda mazuvano vodakarire kumwa mapirizi onasirwa echiyungu ngenguva iyo yavanozwa mwiri yawo yeipanda , havachadi mitombo yemushango.

Mitombo yechibhoyi vanoyitora voyinasira yoite yechiyungu, vapedza voyinyora kuti yakabve kuchibhoyi kuitire kuti vanhu vanotenga vayiziye vadetsereke.

Kudai vanhu vanyakhotsora maningi, mitombo yechiyungu inogadzirwa, kuitire kuti imwiwe nguva yeshe, yaunozwa chitenda ichi kuti chikasike kupora.

Vanonasira mitombo yechiyungu vanoite mabasa akanaka nguwa ngenguwa ngekuti ngenguva inorwara vantu mwiri yavo avaneseki kuiona kuti vadetsereke.

Zvitenda zvevanhu mazuwa ano zvirikudetserwa maningi ngemitombo yechiyungu inonasirwa ngekuti ine simba rakakura rekuti ukatoimwa unopona apapo.

Mitombo yechiyungu inonasirwa nguwa dzeshe ichibekwa mukati mwezvibhokisi kuitire kuti avo vanenge veiida vaione ngekukasira vapore.

Mitombo yechiyungu inonasirwawo yakawanda. Imweni yacho inodetserawo kuti pakurya kunenge kweiite vanhu, vanenge vasinganasi kumedze zvakanaka nekugaye zvakanaka zvishandike.

Mitombo inonasirwa yakasiyanasiyana ichienderana ngezvitenda zvinenge zvine vanhu inonyorwazve nemamwirwe einosise kuitwa kuti vantu vadetsereke.

Vanhu mundau dzakawanda vanode kuti makanda awo agare akasererera akanaka uye asina mapundu. Vanotenge mitombo inonasirwe mazuwa ano kuti vadzore.

Makanda eandu vazhinji anemapundu akati zhazharara adakadzi kuningira asi ngemutombo yechiyungu inogadzirwa akadzorwa anobuda zvakanaka.

Mitombo yechiyungu inonasirwa inodetsere vanhu vakawanda ngenguva yavanonzwa kukotsora, vanoona mitombo yekumwa inoite kuti vakasire kupora.

Mitombo yechibhoyi, inotorwa yechinasirwa yechiyungu, inozodetsera vanthu mukurapika zvitenda zvakawanda. Vanoitengesa muzvitoro kuti ngenguwa yeinodiwa ioneke.

Mapilizi anogadzirwa mazuwano zvichienderana nezvitenda zvaanode kurapa. Mamweni anorape misoro, mundani nemusana.

Vana vemazuwa ano avachadakariri mbiti yemushango. Voda mitombo yechiyungu inonasirwa. Kwai petinoimwa inotapira uye inokasire kuporesa.

Veshe vanozwa zvitwnda zvekukotsora vanorwpike maningi mazuva ano nemitombo yechiyungu inonasirwa. Ngekuti vakaimwa mitombo iyoyo avanonoki kupera chikosoro chavo.

Mitombo yechingezi inonasirwa inodetsere vana vakawanda mukukura kwavo ngekuti apana neunozozwa nebesha mupengo. Veshe vanenge veipuwe mitombo yakhona ngekukasira

Vana vadodori vanonasirirwe mitombo yechiyungu nguwa dzeshe iyo inovabetsera ngenguwa yavanozwa chitenda chekukotsora kuti vakaimwa vakasire kupora.

Mitombo yechingezi inodetsera maningi vantu mukurapa mungava kuzora muhope kana mwiri wevanhu kuitira kuita vantu vasaita makanda nemapundu akashata.

Vana vadodori vanonasirirwe mitombo yawo inoenderana nemazera awo kuti ngenguwa yavanozwa kukotsora vamwe zvakanaka vechikasire kupona.

Vanorwara vakawanda mazuwa ano vanodetsereka maningi ngemapilizi echiyungu onasirwa ngekuti nguwa yevanoamwa avanonoki kupora.

Vanonasire mitombo, vanoti vapedza kuinasira, vanoibatanidza vechiisa mumaphakiti, vapedza vozoenda koitengesa.

Mitombo yemaphirizi inogadzirwa mazuwa ano inodetsere vantu vakawanda mukumwa nemukupona kwavo uye inoite kuti vantu veshe vanoida vaione.

Vana vadoodori vanoramba veigadzirirwe mitombo yavo inoite kuti ngenguwa mwiri yavo peinopisha, vakaipuwa vokura zvakanaka kubva vachabarwa.

Mitombo yakawanda yemazuva ano iri kunasirwa nguwa ngenguwa kuitira kuti weshe anenge eirwara vaone vadetsereke vapore nekukasira.

Maphirizi anouya ngemuhlobo yakawanda, zvichienderana nezvitenda zvaanenge echida kuzorapa vanomanasire vanoitire kuti munhu weshe nechitenda chake adetsereke.

Mitombo yechiyungu inoramba ichigadzirwa nguwa ngenguwa yeibekwe muzvibhothoro kuitira kuti ngenguwa yainodiwa vanhu vaione vadetsereke.

Vanhu vazhinji vanodetsereka maningi, ngemaphirizi anogadzirwa mazuwano echiyungu ngenguwa iyo yavanozwa mwiri dzavo dzeipanda, vanotenga vomwa.

Mitombo yechiyungu inobetsere vanhu vakawanda mukati mwekupona. Ngekuti ngenguva yeinodiwa, vanhu vanorumba kootenga vechimwa vechipora...

Mitombo yechiyungu yodetsera vakawanda ngekuti peyinomwiwa hayi nonoki kuporesa zvineonga zveipanda mukati menyama dzavantu vakawanda .

Vanonasire mitombo yechiyungu vanomasira yakasiyana siyana ichirapawo zvakawanda mukati mendaramo dzevanhu kwese kurikuzame kuti vanhu vapore.

Mazuwa anaya mitombo yechiyungu yakawanda, ndiyo yowonekwa kudarika yechibhoyi, ngekuti vantu vazhinji vodawo kushandisa yechiyungu ,kudarika yechibhoyi.

Mitombo inonasirwe mazuwa anaya inodetsera maningi mwukati mwendaramo dzevanhu, kudai ngeavo vanenge vane zvitenda ngekuti inokasire kurapa nekuporesa.

Vanoita nezvekunasira mitombo yechiyungu voramba vechiite iri basa nguwa ngenguwa munharaunda vanhu vese vanorwara avachanetseki nemitombo yechiyungu.

Vanonasire mitombo yechirungu vari kuite basa rakakura mukati mwekugara mwevanthu nekuti vanhu veshe nguwa yavanorwara vanorumba kotenga mapirizi.

Vana kadzi ne vana rume vanoramba vechi fundiswa ngezvevano sisire kuita mukati mwekupona kwavo kuitire kuti nge nguvaa yavano fungisisa vakone kuziye chekuita kuti vasa rware pfungwa.

Vana vadodori mukati mezvikora vanofundiswa zvevanosisira kuita ngenguwa iyo yavanoona moriro yeitsva mundaraunda dzavo vanoita ngeizvi vanohamba veifundisa vana.

Ngenguwa inobarwe vana vadodori, vanhu vakawanda vanofundiswa ngezvavanosisire kuita, kuti vana ava vasabate zvitenda zvakawanda uye kuti vazvibata vorapwa sei.

Michini inodetsera antu yakawanda mukati mezvibhedhlera inobekwawo mibhedha yekuti ngenguwa inopindamo vantu vanorwara vaone pekuwata veiningirwa zvitenda zvawo.

Vanhu munyika dzakasiyana siyana kusanganisira Rwanda vanoona maningi ngezvekukura majaha nembandara uye nekurambana zvemukati memizi vamogara veizvifundiswa.

Vamweni vana vadoko vanobarwa veineseka ngekufema mwiri yavo yeipanda vanoisirwa nemachubhu ekuti bakone kufema ndiwo zvakanaka.

Vanoona ndezve kupona kwevantu pashi peshe vanoita mabasa akakura ekuhamba veiningira vana vadoko mukati mehana dzavo kuti amuna here zviri kunesa.

Vana vadoko mukati mwekugara mwawo, nemukutamba nemukukura vane nguwa yavanokuwara mwiri yavo kana kutsva ngemvura voende kuchipatara voonamwa namwa kuti marondawo apore.

Chitenda chebesha mupengo chitenda chinotambudza ngenguwa yachinopinda mukati mevantu. Vanhu veshe vanohamba vakavhara miromo yavo ngemiro kuti vasachibatira.

Vana vadoko nevakuru vanoramba vechinyorerwa zvibandera zvino ronzwa ngezve vanosisire kuita, mundau yenyika yeRwanda kuti vasabatwa ngezvitenda zvakawanda.

Vanakadzi voende kuzvikora kwavanofundira mishando yekuita chidhokodheya. Ngenguva yevanobveyo vanozoshanda mukati mwezvipatara, mwevanodetsere kurape vanhu vane zvitenda zvakasiyana.

Vana vechikomana vakawanda vode kuende kodzidzire mushando inoita kuti vazokone kushanda mukati mezvibhedhlera veiite madgokodheya veizodetsere nevanhu vabenge vabe mwiri yawo inopanda.

Majaha nemhandara, vanamai nanababa vanoende kuzvikora kofundire mishando yekuzoita madhokodheya. Vagumeyo vanodakara veitorwa mifodho vari pamwepo.

Vanakadzi vakawanda nguwa yevanoenda mukati mwezvipatara vanoronzerwa zvavanosisire kuita mukati mwekugara mwawo kuti vagare vane utano hwakanaka.

Vana rume vakawanda vanoite mishando yakakura vari mukati mwezvipatara. Mwavanotore mutombo yeibetsere vantu. Kuti vapore ndiyo mukati mwenyama dzavo.

Vanakadzi vane mimba, vanodetsereka maningi ngenguwa yevanoende kuzvibhedhlera kune avo vanenge vakazvifundira. Kooningirwa kuti mwana wakagara zvakanaka ere?

Mukati mwezvibhedhlera munoitwe mishando yakawanda. Vanarume vanenge vakafundire mabasa acho vanoshanda zvakawanda mukatimwo, vechiitire kuti vantu vapore.

Vanarume nevanakadzi mazuva ano voda kuenda kofunda kuzvikora zvekuenda muzvibhedhlera mwavanozouya voite ana mukoti nemadhokoteya veizorape vantu mundaraunda.

Munyika dzakawanda kusanganisira Rwanda , dzinoake zvikora zvakakura kuitire kuti vanhu vanode kufundire kushande muzvibhedhlera vaone kwekuenda

Vanarume voite zvakanaka mazuwaano, ngekuende kuzvikora koofundire mishando. Ngenguva yevanobveyo, vanenge vonasa kuziya, kuti voite rapirei vantu muzvibhedhleya.

Vanarume mazuva ano vode kuende kuzvikoro zvekofundire mishando yavo kuti ngenguva yevanopetuka vazokone kushanda muzvipatara veidetsere vantu mukati mentaraunda.

Vanarume nevanakadzi vanonga vakafunda ngezveutano vanozohambe mukati memizi yevanhu veivaronzera ngezvavanosisire kita kuti vagare vakapona veshe.

Vanarume vanoenda kuzvikora kofundire mishando. Nenguwa yavanopetuka vanoshande mukati mwezvibhedhlera umwo mwavanodetsera vantu vakawanda vanenge veirwara.

Vanakadzi voite mishando yakanaka maningi voshandawo mukati mezvibhedhlera umwo mwevanovheneke mwiri yevandu inenge yeipanda nguwa dzeshe.

Vanakadzi voda zvekuenda kuzvikora koofunda kuti vakone mabasa ekushanda mukati mwezvibhehlera. Umwo mwavanezenga veidetsera veshe vaisa nevanakadzi.

Vaisa nevana kadzi vakawanda vanofundiswa ngezveutano kuti vanase kuzviziva ngenguva iyo yavanozopinda muzvibhedhlera kunorape vantu.

Vanarume vanoenda kuchikora nguva ngenguva, vechienda kofunde mishando yavo yakanaka. Yekuti pavanodzokera vanokwanise kushanda mukati mwezvibhedhlera zvakanaka.

Vantu vakawanda vanezvitenda zvemadziso vobetsereka maningi. Apo nguva yevanosimuka vechienda kuchibhedhleya vaguma vorapwa ngevakazvifundira.

Majaha nemhandara veshe voite basa rawo rakanaka revanenge vakafundira mukati mwezvikora rekurape vanhu kuti veshe vapore nenguwa yakanaka.

Zvitoro zvekutengese mitombo zvoite basa rakakura, kutengese mitombo yakasiyana-siyana, inorape zvitenda zvakawanda, kuti ngenguva inosvike vanhu veide kurapwa vasatame mitombo yavo.

Ndau dzakawanda mazuwano ukanyahamba, unoona dzeshe dzine zvitoro zvinotengese mitombo, kuitire kuti vanhu vasahambe mimango yakakura kotsvaga mitombo iyi, vaionere padhuze.

Mitombo yakawanda inonasirwa yechitengeswa mukati mwezvitoro, kuyitire kuti nguwa inopande vanhu mwiri dzavo, vayitenge, vayishandise ngekukasira vapore.

Zvitoro zvakawanda ndau dzakawanda dzinotengesa mutombo yakasiyana siyana iyo inobetsera vantu akawanda akuru nevadoko anasekuru nanambuya nguwa yavanode kurapiwa.

Mathaundi akawanda, anosiswe zvitoro zvinotengese mitombo, kuitira kuti vanhu ngenguva yevanoida, vaione ngekukasika ,vadetsereke mukurwara mwavo.

Mitombo yechiyungu inosiyana nemazita ayo, ichisiyanazve nezveinoshanda, ichisiyanazve nekuwanda kweinenge yakaita. Zveshe izvi zvinobekwa muzvitoro zvinotengeswe mitombo.

Vanotengese mitombo yechiyungu vanoite mabasa akanaka ngekuti vanoisemwo mitombo yakawanda yakasiyana siyana. Kuitire kuti nguwa inopinde vantu nezvitenda zvawo veshe vadetsereke.

Zvitoro zvinotengeswe mitombo zviri kuakwa mundau dzakawanda zvimweni zvinoakirwe mumathaundi zvimweni zvinoakirwe kumakanyi uno kuri kuitire kuti vanhu ngenguwa yavanode mitombo vaione.

Zvibhedhlera zvinotengese mitombo nezvitoro zvinotengese mitombo zvirikite mishando yakakura muntaraunda. Ngekuti vantu varikubetsereka kuona mitomboyo yavanoda nenguva.

Mutombo yakawanda inotengeswa mukati mwezvitoro inotengeswa ngemitengo inenge yakasiyana zveienderana ngezveinorapa uye ngekuwanda kwayo.

zvitoro zvinotengese mitombo zvinotengese mitombo yakawanda nguwa ngenguwa inenge yakasiyana zve kuitira kuti vanhu veshe nezvitenda zvawo zvavanozwa vakwanise kutenga.

Vanotengese mutombo vanopinde mukati mezvitoro nemumataundi akawanda, vonyora mazita ezvitoro zvemitombo yawo kuti vantu vadetsereke nguwa yeshe.

Mitombo inotengeswe mundau dzakawanda kunga mumataundi kana mumaruzevha izvi zvinoitirwe kuti ngenguwa inorware munhu akasire kuone mutombo wake.

Mitombo inonasirwa nguwa ngenguwa inodetsere vantu kuti varapike zvitenda zvavo zvakasiyana siyana zvavangadai veizwa mukati mwenyama dzavo ngenguwa yevanoda mutombo iwona.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinoise mitombo yakawanda yakasiyana ngemazina ayo ichisiyana zvee nezveinorapa kuitire kuti panouye vanhu vechide kutenga vaione irimo.

Mitombo yechiyungu, inotengeswa mukati mezvitoro zvakawanda, imweni inotengeserwa padhuze neChibhedhlera. Zveshe zvichibatsira kuti vanenge veyida kutenga vayione.

Mu zvitoro zvino tengeswe mitombo ye chiyungu munobekwe mitombo yaka siyana siyana kuitire kuti chero munhu aka svika ane chitenda chake awone wanoda.

Zvikoro zvinotengese mitombo ,zvinoite basa rakanaka rakakura ,ngekuti vanhu veshe nguva yavanoda kutenge mitombo, vanoiwonemwo veipora.

Vanakadzi nevanarume ventaraunda dzeshe vanohamba veifundise vanhu zvakanakire utano. Vanenge veifundisa vacho vanenga vakapfeka mazita awo kuitire kuti pevanosvika vanhu vavaziye.

Ndau ngendau dzigume vantu vakawanda vanoita ngezveutano. Veibairire vantu maererano nezvitenda zvinenge zveibuda vantu veipora mukati mwenyama dzavo.

Majaha nemhandara vanopfeke ngubo dzavo dzakafanana, dzinenge dzakanyorwa zvakafanana, veihamba mumiganga dzavantu veivarunzira ngezvehutano ngezvavanosisire kuita.

Vantu veutano, vanoite mabasa akakura muntaraunda dzakasiyana-siyana dzinogare vantu. Dzekuramba vechironzere vantu ngezvevanosisire kuita maererano neutano hwavo kuti vasabatwa ngezvitenda.

Tinobonga vantu veutano vanohambe nharaunda dzedu. Veibetsere vana zvavanosisire kurya nezvevanosisire kupuwa nguva dzeshe kuti vakure utano hwawo hwakanaka.

Ndau dzakawanda, vanarume vanohamba veironzera vantu ngezvakanakira kuchengeta utano nezvavanosisira kudyra nekuita nguwa ngenguwa

Vantu ndau ngendau vanoramba veitaurirwa kuti avasisiri kuite chirwere cheedzi ngekuti chona chirwere chinouraya vanhu vakawanda.

Vana kadzi vanoenda nevana vavo kune avo vano hamba veifundisa ngezvakanakira hutano voguma vopiwe mazano ezvanosasira kuita.

Anasekuru, anambuya, anamai, ana baba, majaha nemhandara nevana vadoko, veshe voyende kumudhibano kwavanoronzerwa ngezveutano.

Vanohamba veireketa ngezveutano vanoite basa rakakura mukati mendaramo dzevanhu ngekuti vanoita kuti vanhu vaziye zvakakoshera kupona.

Vanohamba veironzere vanhu ngezveutano vanoramba vechiite basa ravo. Majaha nemhandara vanopfeka nehembe dzakafanana kuti vanhu vaaziye.

Vana vadodori, majaha nemhandara, vaisa nevanarume, veshe voungana veironzerwa ngezvakakoshera utano mukati mwendaramo dzavo.

Majaha nemhandara, vayisa nevanakadzi, voite basa ravo rakanaka munharawunda rekuhamba veyironza ngezvakanakire kungwarire hutano.

Vanasikana vanodakara apo pavanenge veihamba veironzerana ngezvekukura kwavo. Veironzeranazve ngezvekuda kutange muzi yavo, uye kunzira dzavanoshandisa kuti zvihambe zvakanaka.

Vanakadzi vanofundiswa zvakawanda mukati mezvibhedhlera zvinoenderana neutano hwawo kuti hugare hwakangwaririka vagare veiziyazve zvavanosisire kuita mukupona.

Majaha nemhandara vofundiswe zvakanaka zvavanosisire kuita mukudanana nenguwa iyo yavanenge veironga kuti vazova mai nababa vazobarawo vana vavo zvakanaka.

Vanarume vanofuka machira veironzerwa nekufundiswa zvevanosisira kuita ngeapo pavanenge voda kuguma mazera ekuroora kutivazoziya zvanofanirwe kuita .

Zvitenda zvakawanda zvakadayi ndiana malariya, nanaHIV, zvinoringirwe ngazi kana muntu waguma muchibhedhlera kuwonekwa kuti unacho ere kana kuti awuna.

Majaha nemhandara vanodakara maningi ngenguva iyo yavanokura. Veironzerane mashoko ekudanana kwavo nezvavanoda kuzoita kana vachinge varorana.

Vanhu veutano vanoite mabasa akakura munharaunda. Vanosimudzira vana vechisikana, kuti mukukura kwawo, vanosisa kushandisei nguwa yavanoteera.

Vanasikana nemajaha, veshe vanenge vasvika pamuzera wekuda kuti vazotanga kuganga, kana kugangiswa, vanooneka veyifundiswe zvakawanda.

Madhokodheya vanoite mushando wakakura, wevanoningira vanamai vanenge vane mimba, vechiisa nezvekuyaiya kuti mwana urikufeme zvakanaka ere mukati?

Vana vadodori vanokurudzirwa maningi, kuti varambe veirye chikhafu chinovaka mwiri yavo. Nzungu, nenyimo, nematikiti zviro zvakanaka mukati mwevana.

Majaha nemhandara vanodetsereka maningi ngekufundiswa kwevanogara vachiita zvevanosisire kuita mukukura kwavo kuti vakure vari vasikana nevakoma vane utano hwakanaka.

Vanarume mukati mwezvipatara, vanoenda kuzvikora koofundire mishando yakanaka, yevano petuka veidetsere vanakadzi vanenge veide kufunda ngezvekukura kwemwiri yawo.

Vanhu vakawanda avachaneseki ngevanovaronzera zvavanosisira kuita mundaramo ngekuti veutano vanohamba veizvironza kumumatunhu eshe uye nguwa dzeshe dzeshe.

Vanakadzi vanodakarinawo mukati mwekukura kwavo apo pevanosangana vanopanana nemakisi ekuratidze kuti vadakara.

Vayisa nevanakadzi vanodakara ngenguwa iyo, yevanodhibana veironga maererano neupenyu hwawo veshe vari murudo.

Vanakadzi vanoronzerwazve kuti zvakanaka kuti vapote veirya makabichi ngekuti ane zvakawanda zvinorapa mukati mweupenyu hwevantu.

Majaha nemhandara vanoita zvekuti mwiri yawo igare yakagwinya nguwa ngenguwa. Vanoenda kunoitwe izvi, kunenge kune mibhedha yekuwatira nevanenge veinase kuzviziya.

Majaya mazuwa ano vanoda zvekuenda kwevanoende kogwinyise mwiri yawo. Vasvikeyo kune zvakawanda zvavanoshandisa kuti makodo awo agare akagwinya.

Mvura chiro chakanaka mukati mwenyama dzevantu, vangaa vadoko kana vasharuka vanakadzi kana vanarume. Tese tinosisire kuramba teimwe mvura kuti tigare takagwinya.

Vanarume vazhinji, vanoite zvekurumba-rumba ,kuitire kuti vagare mwiri yavo yakagwinya, vasabatwa ngezvitenda zvakawanda mukati mwekupona kwavo.

Vanarume vakawanda mazuwa ano, vanoramba veironzerwe kuti, vanosisa kurambe mwiri yavo yakagwinya, ngekutamba bhora nguwa yeshe, iro rinoite kuti mwiri yavo igwinye.

Vanhu vakawanda mazuwa ano, vanoda zvekuti mwiri yawo igare yakagwinya. Vanoramba vechimwa mvura dzakawanda, ngenguwa yavanenge vapedze kurumba.

Vanarume vechishuruka vanoitawo zvekurumba nekugwinyise makodo awo nguva dzeshe vechishandisa michini yechiyungu iriyo kuti muiri yavo igare yakagwinya.

Miri yedu inodawo kugara yakagwinya nguwa ngenguwa inosisira kuti timwe mvura yakawanda angava vana rume kana vana kadzi mvura yakakosha.

Mafoni nema kombiyuta nemichini imweni, zveshe zvinobekwa mukati mwechipatara kuitira kuti zvidetsere vantu ngenguwa yevanenge veirwara mukatimawo.

Makombiyuta tanitambo dzakona zveshe zvinoshandiswe muzvibhedhlera. Zvinobekwemwo kuitire kuti zvidetsere vantu ngenguva yavanode kurapwe zvitenda zvawo.

Nyika yeRwanda inofambaa ichinyora mumabandera ichironzere vanhu kuti inokurudzira kuti vanhu vagare vakazvichengetedza pahupengu hwawo vasabatwa nezvitenda.

Mazuwano mukati mwezvipatara munoiswawo nemakombiyuta awo anobatsire vantu vakawanda mukurapika nekuzwa zvinoitika kune dzimweni ndau.

Michini yemakombiyuta inodetserawo kuvheneke vanhu mwiiri yawo yese yeizobudisazve nepanenge pane chitenda kuitira kuti vanorapa vadetsereke.

Michini yechiyungu yoshandiswawo ngevanakaji mukati mwezvibhedhlera avo vanenge vakaifundira kubaya vachibetsere vantu vanorwara.

Ndau dzakawanda dzinooneke mitombo yechibhoi yakawanda iyo inobetsere vantu mukati mendaudzo. Vamweni vanodetsereka ngemashakani, vamweni veidetserekawo ngemapande, vamweni ngemidzi.

Vantu vechindau vanodakara maningi veiona mitombo yavo yechindau, ngekuti inovarapa nguwa yeshe uye inovachipira mukuishandisa, haidhuri.

Vantu vakawanda vanodetsereka maningi ngemutombo yechibhoyi yechindau kanyi uno nekupwa zvitenda zvavo zvakasiyana siyana zvingadaroko zveipanda mwiri yavo.

Murivo inoryiva maningi ingaa makovho kana marepu. Imweni yakona inobetsere kurapa zvitenda zvawanda mukati mweupenyu hwaevantu.

Mitombo yechindau imweni inokura kuenda midenga imweni aikuri asi yese ichirape vantu zvitenda zvavo zvavanonzwa ngenguva yakanaka.

Vantu mundau dzakawanda vanodetsereka ngemitombo yechibhoyi. Inodetsera wo zvakawanda mukurapa. Ichirapa wo imweni yacho ngemashakani, ngemidzi nemaruwa zveshe.

Ndau ngendau ine mitombo yechibhoyi Inomera ichidetsere vanhu vakawanda mukurapwa zvitenda zvakawanda zvavangazwa mukati mwenyama dzawo.

Mbiya, mitani, matsero, magate nezvibhotoro zveshe zvinoshandiswa ngevanorapa ngemutombo yechibhoyi.

Makanda evantu anode kugara akanasirwa asina mapundu uye akaserera. Saka mitombo yechindau, inoshandiswa kugadzire mafuta anodzorwa aya.

Vantu vanobetsereka maningi ngemitombo yechibhoi. Ngekuti yona inorapa, uye haidhurizve kuiona chinongodiva pairi kuichengetedza munharaunda.

Mitombo yechindau initorwa yeinasirwa yeizobekwa mukati mezvibhohleya yadhibaniswa neimweni mishonga kuti vanhu vageze ndiyo misoro yavo.

Gavakava muti unobetsera maningi mukunasire mitombo yakawanda inorapa vantu mukati mwemwiri dzavo. Vamweni vanoitora voichwanya-chwanya voise mumvura.

Mutombo wegawa kawa unodetsere zvakawanda mukati mwevanhu unorape makanda unorape mundani unorape zvitenda zvakawanda vanhu vanoutora veiushandisa maningi.

Vanakadzi nevana rume vanodakara ngemitombo yawo yechibhoyi. Veireketa ndiyo, veironzerana zvainoshanda nezveinorapa ngekukasira mukati nevanhu.

Kanyiuno hakuna anhu anoramba eirwara-rwara. Ngekuti kune mitombo yakawanda inodetsere zvakawanda mukupona mwevanhu. Mashakani ayo, vanhu vanodetsereka ndiyo mitombo.

Mashakani pamitombo yechindau ,anorapwe zvakawanda maningi, zvekuti vantu vakatsenga, chijairira chekutsenge mashakani, anodetsereka maningi mukati mweupenyu hwavo.

Gavakava mutombo wechibhoyi wakanaka unoshandiswa zvakawanda mukati mwekupona kwevanhu rinonasiriswe mafuta ekudzora rinonasiriswezve nesipo dzekugeza ndidzo.

Vanakadzi mukati mwechindau vanodetsereka maningi ngemitombo yechibhoyi. Vanoiona peshe peshe kunyangwe nemunjira dzevanohamba veikaya.

Vanonasire mitombo vanoda maningi kunasira mutombo unoshandise gavakava. Vanoritora voridhibanisa nezvimweni vonasire mitombo inoshanda muvanhu.

Mitombo yechinda, inotorwa yakawanda, yechishsndiswe zvakasiyana-siyana, kudai ngegavakava. Vamweni vanoritora veishandise veidzore mwiiri yavo kuti makanda anake.

Mashakani, maruwa nevana vanobarwa ngembiti zveshe zvinotorwa veitwiwa muduri veidhibaniswa veizobekwe mumatsero nemumitani.

Mitombo yechibhoyi ,kune vanoinasira, vanoitorawo veibeka mukati mwezvibhokisi, veidhibanisa nezvimweni, vanhu vozotenga veirapwa ndiyo.

Vantu vakawanda mukugara, vanodetsereka maningi ngemitombo yechibhoyi, ngekuti haidhuri kuitenga, uye inowanikwa peshe peshe.

Mitombo yegavakava inodetsera vanhu maningi mukupona, vamweni vanodzore mwiri yavo vamweni vanomwa asi veshe vachipona ndiyo.

Vantu vakawanda vanotora maruva veimaita mitombo inodetsere zvakàwanda mukupona kwevantu, vantu vanofundiswa ngezvakanakira mitombo iyi.

Mitombo yechindau yosetsere vantu vakawanda mukati mwekugara vamweni vanorapiwa ngemashakani ayo vamweni vanorapiwa ngemidzi yayo.

Vanhu vakawanda, kunyanya vaisa votora mutombo wechindau vechiikuya kuya kuti hupfu ,vapedza voishandisa mukurapa kwevanhu vakawanda .

Vanhu vakawanda vechindau vanodetsereka maningi ngemumengo kuite mitombo inorape mundani mwevantu. Mashakani acho nemengo dzacho nenzinde zveshe zvinorape vantu zvitenda zvakawanda veipora.

Mitombo yechibhoyi inodetsera antu akawanda mukati mwekugara ngekuti vese vanenge veipandika mwiri yawo avaneseki kutsvake mare vanondotora mitombo iyi vototsenga.

Ndaraunda dzakawanda vanhu vanogara veironzerwa ngezve mitombo yechibhoyi nezvevanosisira kuita peiri kuti igare yakangwaririka kuti pavanoida vazoiona .

Mitombo yeChindau inobatsira vanhu vakawanda vana rume nevanakadzi, majaha nemhandara, mukurape zvitenda zvawo zvakasiyana zvakawanda zvavanozwa.

Ndau dzakawanda dzino chengete miti mumizi mwadzo kuitire kuti dzione mitombo yekudetsereka ndiyo ngekuwa yavanozwe mwiri dzavo dzechipanda.

Mitombo yechibhoyi inodetsere vanhu vakawanda nguva dzeshe, ngekuti haidhuri kuitenga uyezve inooneka peshe peshe. Zvinorapa peiri zvakawandazve.

Vanhu vano ramba vei rodzerwa ngezve mitombo yechi bhoyi nezveino shanda mukati mavo kuti varambe veiziya vaingwarire kudai vanya ona miti yacho vasai tema.

Vanhu veutano vanohamba ndau dzakasiyana siyana veibaire vana , veironzerazve vantu ngemitombo yechibhoyi nezvevanosisire kuita kuti vana vagare vakagwaririka.

Ndau ngendau dzine mitombo yadzo inosiyana neimweni asi yeshe mitombo iyi ichirape zvitenda zvakawanda mukati mwenyama dzevantu.

Mutsungu tsungu unodetsera vantu vakawanda nguwa ngenguwa mukurapa zvitenda zvakasiyana siyana vamweni vanorapwa mundani mushana nemakumbo.

Zvakanaka nguwa yeshe kuti vantu varambe veironzerwa ngezvemitombo yechibhoyi, mashandisirwe einosisire kuitwa nepeinoonekwa nechinoshandazve peiri.

Zvinobetsere vanhu pakurapiwa kwavo ngemutombo wechibhoyi zvakasiyana siyana. Vamweni vanorapiwa ngema ruwa, vamweniwo ngemashakani, vamweniwo ngemidzi yakona.

Vanakadzi mumakanyi anodetsereka maningi ngemutombo yechindau vanoitora veishandisa kurape zvitenda zvakasiyana -siyana vanofundisazve vanhu ngemarapirwe ayo .

Mitombo yakawanda nguwa ngenguwa inodetsere kuti vantu vapone zvakanaka vamweni vanoshandisa mapande ayo maningi kuisa mumvura veimwa mvura yacho.

Apana vanotambudzika ngemitombo kumakanyi uno ngekuti mukati mwemashango mwakadzara mitombo yakasiyana, vamweni vanodetsereka ngemashakani ayo vamweni veidetserekawo ngenzinde dzayo.

Kune ndau dzakawanda kanyi uno dzakazara mitombo yechibhoi inodetsere vantu zvakawanda mukati mwekupona kwavo. Vanhu vanosisirwe kuramba veifundiswa ndidzo.

Vanakadzi vanoite zvekushandise mitombo yechibhoyi mukurapa kwavo vanoite mishando yavo vakasununguka. Kuitire kudetsera avo veshe vanoda kudetserwa ngezvitenda zvavo.

Mitombo yechibhoyi ine mihlobo yakasiyana. Imweni inorapa ngemashakani, imweni inorapa ngemapande, imweni inorapawo nemidzi, imweni inorapawo nemaruwa.

Vantu vakawanda vanoramba veironzerwa ngezvakanakira mitombo yechindau. Nezvavanosisirazve kuita peiri kuti igare yakangwaririka nguva ngenguva.

Mitombo yechibhoyi inodetsere vanhu vakawanda munharaunda dzakasiyana siyana yakanakire kuti kunyaitenga aidhuri uye inooneka peshe peshe vanhu veidetsereka.

Mitombo yechibhoyi yakanakire vantu vakawanda ngekuti aidhuri uye inoonekwa peshe peshe ngevantu vanoda kudetsereka ndiyo vanoiona ngekukasira.

Vanhu vakawanda munharawunda yetinogara, vodetsereka maningi ngekushandisa mitombo yekudhaya. Vanotora mashakani ayo veyinyika mumvura vechimwa.

Mitombo yechibhoyi inoramba ichironzerwe vantu nguwa ngenguwa kuti vaiziye uye kuti vakaiona vasaitema ngekusaiziya .

Vantu vakawanda vanoramba veyiron zerwa ngezvakakoshera mitombo yemishango echibhoyi vanoronzerwa zve nezveino shanda uye zvinoshanda peyiri.

Vanhu vakawanda vano detsereka ngemutsungu tsungu maningi kuita muriwo wesadza, kubeni vanenge veitorapazve mwiiri yavo kubva muzvitenda zvakasiyana-siyana zvingavabata.